Usuku lokunakekela kwezomqondo lukhona mhlaka 10 mfumfu mnyaka yonke ,kuqakathekile ukuthi kunanzelelwe ngoba kunanzelelwe ngabe "world health organisation " ukuthi abantu abanengi balohlupho kwezomqondo ngakho kumele kunanzeleleke lokhu abantu bakhuthazwe njalo bagququzelwe kwezomqondo.

esibhedlela kulabantu abalalisiweyo umuntu engagula kakhulu kabiselwa ngekhaya uyalaliswa esibhedlela ukuze omongikazi labo dokotela bambone beseduze esibhedlela lapha balele omama nanguyana lodokotela lapahana ubakhangele uyabahlolisisa ukuthi bengabe bezizwa njalo omunye uhlezi okutshwengisela ukuthi uzizwa ngcono abanye balale mhlawumbe nbazwa ubuhlungu kakhulu

Indawo le kulapho okuhlolwa khona igazi, leminye imikhuhlane eyehlukeneyo. Egoqela ocancer, imvukuzane, egoqela itshukela, egoqela oBP. Kuqakathekile ukuthi umuntu ahlale esiyahlola imikhuhlane yonale, ukuze athole ukwelapheka masinyane.

Kuqakathekile ukunakekela amazinyo ethi. Njalo kule ndlela ezilitshumi ezi advethaziweyo laphana ezizenza ukuthi kube lula ukuthi sinakekele amazinyo ethi. Amazinyo aqakathekile ngoba yenza ukuthi senelise ukuhlafuna. Nxa engaphathekanga kuhle ayabola akhumuke.

Umuthi lo uyancedisa amehlo, nxa umuntu ebulawa ngamehlo alokhe aphuma izinyembezi kumbe awomileyo angaphumi inyembezi okwenza kubenzima ukuthi ucwayize kumbe ubone , ungawuthontisela kathathu ngelanga uyanelisa ukuthi amehlo akho abengcono njalo ngumuthi oqakathekileyo ukuthi abantu bahlale belawo ngekhaya , uyanceda njalo lakuma allergies

Amaphilisi la ajayele kusebenza emuntwini ongaphathekanga kahle ozizwa ekhathazekile emoyeni njalo ongasenelisi ukuphila. Ancedisa ukwehlisa izinga lokucabanga lokuphumula lokuncedisa ingqondo ukucabanga enza umuntu ukuthi umqondo wakhe uhluzeke njalo enelise ukucabanga alale.

kusesibhedlela umongikazi uphethe waphatha njalo ukuzwa ukuthi umntwana utshisa okunganani okuthiwa yithemomitha umama uphethe umntwana wakhe okhanya elungiselela ukuthi elatshwe abanye ngemuva ngale bakhangele ukuthi kwenzakalani esibhedlela lapho basemzileni labo balinde ukwelatshwa

Kusesibhedlela abongikazi bahlola abantu umkhuhlane weBP besebenzisa imitshina yakhona. Abantu abahlolwayo ngabangobaba abagqoke amayunifomu labo omsebenzi. Abongikazi bagqoke amayunifomu ngoba basemsebenzini.

Abalungisa imithi yokwelapha babhizi bakhangele limithi. Kuvamile ukuthi imithi le ihlolisiswe ingakasebenzi ukuthi yelaphe abantu. Ngakho kuqakathekile ukuthi ingakalungiswa ihlolisiswe kabanzi ukuze kubonakale ukuthi ilungele yini imizimba yabantu njalo iyelapha imikhuhlane eyehlukeneyo.

Umama ulele embhedeni wembethe umambule. Umambule lo uvikela ukuthi angalunywa yiminyane. Endaweni ezileminyane abantu basebenzisa umambule ukuze bangalunywa yiminyane yona ebangela umkhuhlane woqhuqho.

Abantu bahleli balalele umongikazi ebafundisa ngeze mpilakahle kukhangelelwe ukuthi balalele njalo imkhankaso kwezempilakahle ukuze impilakahle yabo ihambe kahle njalo bengabi lokuphambaniseka kwezempilakahle imhlangano le iyandise ukungcedisa kakhulu izakhamizi ikakhulu emakhaya

Ngabantu ababili abathandanayo. Owesifazane ugqoke isigqoko esiluhlaza ulungisile inwele muhle . Owesilisa yena ufake isikipa esimhlophe, ibhanti wafaka eliyinyawuthi. Ibhurugwe lakhe ngeliluhlaza. Bakhanya bathokozile bayathandana sibili.

Ezempilakahle zikhuthaza ukuthi abantu basebenzise imithi yesintu ukuze belapheke. Imithi yesintu le itholakala egangeni. Njalo kumele umuntu abelolwazi olubanzi ngayo ukuze angathathi lebulalayo. Ephilisayo bayayazi abadala emakhaya njalo itshiphile iyaneliseka ukutholakala masinya.